Mutoka tipa matar makome kicoyo ni suzu mutoka tipa man tye oting pol dano mapol manen calo gitye ka cito i okson cuk ka cat ki wil bene I mutoka man bene tye ka ngwec i gudi manen calo pud ki puto aputa iteng gudi man tye lum otok ma odong maboco ki yadi bene ma odongo maboco manen mwonya tutwal bene ceng tye ka ryeny i kom joni maneno pinge bene tye maleng tutwal.

Man lutino ma gu kwako ngutgi lutino aryo man tye awobi ki anyaka kun ma awobini okwako ngut lawotte ki cingge tungcel ki cinge mukene-ni omako odilo, odilo-ni nen tye arot arot nen calo odilo ma ki tiyo kede me tuku ragbi en nen cwinygi yom tutwal ki ingegi bene tye latin muruku cweta ma nen odi bene ma ki yubu odi bati ki ingegi ma nen calo wigi ki yubu ki matangula ceng bene tye ka ryeny i komgi

Lyeci mapol ma gitye ka wot ki lutinogi lyeci man tye i dye aroo, dye aroo man tye lum ma odong ma nen green ki bene tugu ma tye ka dongo bene nen tye ki acel acel yadi bene ma nen otwi ka odongo bene nen ki acel acel i kin dye aroo man dok yadi mukene ma otwo woko ma nen otur ka opoto piny bene nen ceng tye ka ryen i kabedo ma ma nenone mwonya tutwal dok pole nen ocido ma col ni cuc bene.

Latin kwan ma oruko bongo yunifom ma tye kala ma bulu kun ngute tye matar bade olingo matar bene latin kwan man nen tye ka kwono bongo ma bongone nen omako ki cinge acam ka tye ka kwono ko libira ki cinge acuc bene latin man bene oruko gin cing ma tiko tye iye bene ma tikone tye ki kala ma tye grin ki ma tye bulu latin man bene tye oketo cinye tutwal ma weko en tye ka kwono gini ki diro tutwal bene.

Lutino aryo magin gucung i nyim dogola matye kiyabo dogola man kono tye kiwero kala ma green lutino eni weng gitye ka timo biacara me capat, ngat acel ma oruko kor bongo mayellow magicoyo ni Uganda en tye ka dolo capat gin adek ma tungulu nyanya ki kabej tye i ye i meca man ma entye ka dolo capat man i ye bene tye capat makiyubo gi nyanya ki tungulu makingado bute bene en tye ka dolo kidiro manenone mwonya adada.

Bim ma nen tye i kin yadi ma potgi bejo tutwal bim man tye odolo cinge i kore kun bedo calo tye ka ngiyo piny bim man kome tye macol tutwal dok wiye bene tye otal nencalo mwakne oringo tutwal bim pol kare gikwo i bunga pien eno kabedogi dok gin pe maro bedo ka ma dano tye iye.

Man gudi matye kiyubo ki lam gudi man tye ki poko dyere aryo kun teng gudi aryo aryo man bene kiwero ki rangi ma col tar col tar teng gudi man bene tye bandera pa lobo Uganda ma kitweyo ikor pol ma kipoko iye aryo ene calo ngat mo ma kworne pire tek oto i Uganda bene yo man bene terowa i ot ma ki moko i iye cik ma kilwongo ni ot palamen pa lobo Uganda dok mutoka ki dano bene nen tye inyime manenone mwonya

Nyig kic mapol ma nen calo gitye i bong nyig kic mukene nen gitye ka tic mukene gitye ka kati woko ki mukene gitye ka cito i bong man bong man ma kiyubo-ni kiyubo ki bao ma kin baone tye kine tye ma okale okale. Bong kic tye ka ma kigwoko iye kic weko kic yubo moogi ma konyo me acama ki me cata bene ceng tye ka reny i kom bong kic man ma nenone mwonya bene tutwal.

Man mutoka moo ma tye kala matar dok tye dit tutwal en tye ka wot i dye gudi lam ma ki poko kine ma nenone mit tutwal i ka nget gudi man bene tye ki ot me cuma madongo ma yubo jami mapol bene wi ot man bene tye ma tar ma tye ki gin ma kelo lyeto ki i ot cwalo malo bene pol tye ka nen ma ka muken tye col mukene tar waya mac elengtwic bene tye okato ki ikabedo man.

Co ojong ma nen gurye i rek ma nen calo lawala bene. Co ojong man guruke ma nen ne mwonya mada ngat acel ma i dyegi tye okwore malo ma kun oyomo luwotgi woko ma kun tye ka myel myel tekwarogi ceng tye ka ryen i kabedo man tutwal ka ma ojong gucung i ye ni tye barabara ki ka mo kene lum otwi iye ki ka muken lum pe iye i wigi pol tye ma col tar bene ma nenone mwonya tutwal.

Kom man kicweyo ki diro adada kun kiryeyogi i rek kom magi weng pole tye macol kun aryo keken tye matar kom magi tye kicibbogi iwi godi ma kicweyo kingi kic cementi kun kama kicibo kom magi iye nen bur bur bene kuniwi titiine bene tye lum ki yadi mudongo ma potgi weng tye alum alum ma nenone mwonya tutwal ceng tye kareyeny kabedo man bene

Atura mapol ma nen gin ogure kacel atura man kala komgi tye ma papul kun moc atura man tye ma yelo yelo kic tye ka pye iwi atura mukene kun en bene tye ka bino ka cwino moc atura man atura mukene tye ma ongok woko ki mukene peya ongok bene ceng tye ka ryeny ikabedo man ma nenone mwonya tutwal kic kkonyo atura atura bene konyo kic iyo mapol.

Min dyang okori matye ka ito cere kun ka nget cere man bene tye lum ma odongo macego i iye dyang okoro man kome tye rangi ma padi padi ma pole tye matar ka mukene bene tye ma brown dyang man tye dyang cak bene ma konyowa miniwa cak wamato bene i kanget dyang man kono bene yadi madongo ma otwi bene man nen calo bunga bene tye kun kamukene bene tye ma otal woko ma yadi pe i iye

Man dye bima mo madit dye boma man madit-ti tye gudi ma kiyubo ki lam dye gudi man tye opoke dyere aryo dye gudi man tye mutoka mapadipadi lela ki pikipiki bene dok dano bene ma tye ka wot iye tye iye ma nenone mwonya tutwal iteng gudi man bene tye mac ma kikubo ma konyo menyo ka dong odoko idye wor dok alama ma dwong bene tye iteng gudi man ikanget boma man bene tye odi ma kiyubogi man nen mwonya tutwal ma odongo mabor ma nen calo gurofa bene ceng tye ka ryeny

Man lacat cat ma en tye otweyo jami catte ite lela mukene mukene ongabo i prem ka mukene ongabo itung lelane lela man bene nen pud yen ma lacat man tye ka loroni kin gin ma lacat man tye ka catoni en tye ka cato mucungwa en bene tye ka cato nyanya ki en tye ka cato moko bene ma nen ki i kom lela man bene. Lacat man tye oruko korbongo labade bor ki bene oruko long macol en tye ikanget ot ma kore pe kigwayo ento wang ote tye kiyubo ki kiyo bene.

Lulim piny gin adek ma kun aryo tye ma muni acel tye ma ocol lulim piny man gin gumako tal icingi kun ma muni-ni gin gumako tal ary aryo icingi kung gin bene guruko kiyo wang ma kiyo wange tye macol ngat acel kono matye itenge ni en oruko otok matye matar me gengo ceng bene lulim piny man weng gin guruko bag macol ingegi ma nag man konyogi me gwoko gaa ma gin woto kwede ka limo piny bene kangetgi bene tye yadi bene ki lum ma dodongo maboco ma nenone mwonya

Man ngat mo ma omako rec ki baket ngat man tye i dye pii kun en oruko bongo jam pa ma nen tye bulu dok en ben nen obyelo bag i ngeye kun ocung i wiye en kono omako rec i cinge aryo ma recce tye ongamo dane bene dok kome tye col col bene ka muken tartar bwome bene ki yibe bene mwonya tutwal wang rec man nen pud reny bene pud rec madyak.

Magi mutoka tipa ki mutoka tinga tinga ma tye ka yubu gudu tipa man tye okelo maram ka ony ka tye ka onyone idi gudu man ma kun tinga tinga konyo me yaro i di gudu man tinga tinga konyo yubu gudu weko gudu bedo malen pol kare man ki ma giti ka yubu lum ki yadi ma kipito bene nen ma nenone mwonya tutwal

Koo ma gin tye ka dongo lakacel ma gin ogure koo man kono gingi opokeopoke calo kor tyen kun korgi nen tye ma grin weng ma nenone mwonya ka ma gin gingi opokeopoke ki iye-ni, potgi bene dongo ki iye ma potgi weng nen tye ma grin koo bene konyowa me cweno otwa weko waguro ki wi ot bene.